issi tollu giida bazzuwaara biitaa bollan hemettIIDI ISSI SOHUWAPPE HARA SOHUWA BIIDI DIYA BETANCHCHATI BEETOOSONA. ETIKKA dumma dumma MAAYUWA MAAYI UTTIDAGEETI DE'OOSONA.